Qodanka daro asay issipe shiqidi uttosona entappeka hezhu asay sintha bagara uttidi xelosona loythidi.

qoodanka daro asay shiiqidi ubbay oydan uttidosona issoy issoy kushen bayndiray qasse giste maladiya sileyaradeegga oykqidosona kushen schuraabiyanka ma7iday giste mayaa

macasaykka issife shiiqidi wolira maadettidi ooso ooththishe dees intafe issiya beshenqolada maakiliyara gede ha qaaththada shaayashe dawus beshen

Issi kaameykka bishe dees ogiyara kaameya bollaka issi naay eqqidi iqa wodhisishe dees sa7anka qass qoodan daro asay eqqidi ekkanaw bolla simmidi xeellishe deosona.

qoodanka daro asay uttidosona welirakka miici kaa7ishe doosona issoy issoy banta woga qoncisiya mayo7a ma7idi uttidosona guyarakka qass qashetida may7oy beettees

Kehiddi daro asatti cililo mattay deyia giddon uttidosonna sintharra ssoy eqqidi odettees guyerrakka darro asay oyddyan uttidossona.

Issi keeththa giddon qoodanka usuppun asati eqqidosona; entape issoti issoti miicidi ufayetosona; enta guyaraka qassi bandira misiley dees.

Qoodanka daro asay isipe uthidi kaatha mishe de'osona enta gidonka qeeri nayti aayota matan uthidi entara katha mishe de'osona.

Qoodanka daro asay shiiqidi maarara eqqidossana intika qas kumeththa banta woga bessiya may7oa ma7idi ubbaykka kushiyay salo denthidi ufayetosonna.

Poodanka daro asay uttidi esgidi hayzoosona siishekka de7oosona sintharaka hasaya asdeyada uppidi siishe de7osona

wolqama keeththa giddon keehidi daro asay uttidosona qass sintha xeellishe issiba ekkanawu xeelliyatho xeellishe de7oosonna

issi bitaney uttidi ba qofa haasayidi asas aaththishe dees qasse mayke kushen oyqis uttida oydeykka gooththa malara dees

qoodanka heedzdzu maca asati uttidosona intika qasse sinthe xeellishe deoosona inta guyarakka qasse issi baggara misiley de'ees

Issi keeththa giddon qoodan oyddu asati de'oosona. Entapekka nam'ati woli aziya mayaa mayidosona. Issi attumay issi macases immishe de'es. Akka a kusheeappe ekkawus.

Xaraphez bolla gaytan shiqid kathay de'es. Ha kathaza gidonka soloy , unqulaley, barbarey daro kathat shiqid de'osona.

issi macanaya dereya bolla keyada eqqasu i guyarakka qasse dereynne mithati beettees akka qass kushen issi mitha melidayssa oyqqada ba kusheaka qas issaa denthas

keehidi gita lo7eya katamay beettees giddanka qass misiliyara keexxettida keeththay beettees matanka qasse haaththay bolla goggishe dees ushacha bagganka wolqama keeththay beettes sadirsanka wolqama keeththay beete

qoodanka daro asay aywi may7okka ma7onna kallo eqqidosona inta bollaka banta woga qoncisiya qirxeya kessi kessidi banta bolla ciiridosona

Keehidi malara lo7eya gatta keeththay keexetti deyssi beettees guyarakka qass cililo mala maatati muuze haythay keehidi lo7eyssati beettes sintharakka sa7an maatay diiccishe deeggibeettes.

Giya giddon daro iqati bayzettana shiiqidi di7oosona ya gittonka issi bitane eqqis iqatikka daro yooqoodan kumidagata.

Malara lo'iya mac'a nayti issipe eqidi mic'ishe de'osona entika qase banta kushen buquratanne abebata oyqidosona.

Qoddanikka hedzu assayi zinidhidi bolla simi miccosonna entikka aawa, ayo na'a gididi hedzasi wolira oyiqetidi micishe deyosona

Qoodanka daro asay banta woga qoncisiya mayuwa ma7idi wolira kusheya imettishe dossona issoy issoy kushen maata oyqqidossona.

qodankka daro asay eqqidossona entikka qasi ke'hidi lo'iya banta wogga qoncissiya may'uwa may'idi eqqidossona ettappe issoy issoy kushshen matta oyqqidosson

Issi keeththay malalo eyssi beettees he keeththa bollaka dumma dumma mishileti de'eyssi beettees mishiliya bollaka qas abbadire quma keethth yaagiya xuufey beettees

Issi missiley bettes missilyanka ayera qeri na'ara doosona qasi ayiyo yaggiya xuffeyka wolqqamara xaffetis ayiyaka qase deuwas po'o yagiya xuffeyi deesi.

Keehidi lo7eya keeththa giddon qoodanka daro asay uttidosona intika kumetha banta mara ma7idi esgidi sinthan haasayettiya bideyada uttidi hayzi she dosona.

qoodanka nam7u asati keeththa giddon de7oosona intika ne kushen maykea oyqqidi issoy issoy haasayi she doosona sinthanka daro mayketi shiiqidos

guyarakka dumma dumma gadey bandirati beettees sinthanka qass nam7u bitaneti uttidosona issoy mayke oykqidi haasayees issoy qass harasoa xiellishe dees

gaazexa bolla daro asa misileti beettees iyaappeka qass issoy kawa abi misiley deees abi misiliyappe qommo baggara ooratha laytha giya xuufey beette

misiley beettees he misileya bollaka aaya dana7yyu tookkada wolira qoomettidi keehidi miicishe dees qasse aayota qamma yaagiya xawufey beete

Issi misiley beettes misiliya bollaka qassi bantanateththa qonccisiya misiley qoodankka oyddu asatagi beettes. Entappekka nami'uti attuma nami'ati macca.

Dumma dumma malara deiya miizati issife eqqidosona bantamaarara he miizatappe qasse sintha baggara keeththati de7eyssi beettees.

ollarakka saloynne shaaray beettees sa7anka qas mithati eqqidosona inta bollarakka shuboti qasheti qashetidi aadhdhidosona qa bollarakka kamera melay duge simmis

ushachcha baggan cililo maatay addirsa baggan cililo maatay biittes giddorakka qass keehiqo dandaro asay gede ha hamotishe diyoosonna issiya qass kushanka oyqada iqaara hamuta

Issi bitaneyi baa oththo keththanni baa oththuwa oyidde bolla uttidi kushshenkka isikibirto oyikkidi tarapheza bollakka dabitareyi uttin I hasayishshe de'ees

qoodanka daro keeththati ushachcha bagganka deyssati beettes haddirsa bagganka deyssati beettees giddarakka qas ogey beettes iyaappe ogeya gaxan mithati mithati eqqidi mabrateshu boy dees

Gitta wolqaama lo'eya keeththayka beettees iya giddonka oydeti daraphezati shiiqidi cugan cugan uttidosona sintha baggarakka telefishiney beettees sa'anka cuuyishe dees cuushshay

keehi daro shiiqida iqati bantachu gancu gandeyssi beettees issi kaamiya bollaka daro iqatide7oosona matanka qass wolqama keeththay deyssi beettishe deees

cugan cugan shiiqidi oydeti uttidosona giddanka xaraphezaydes matanka cililo malara deya abeebati de7oosonaa

gadey beettees he gadaya giddonka qasse issi oosanchaynne gadaya ooththeya kaamey eqqidi deeyssi beettees

Qodankka hezdzdu asati eqida issoyikka maattan eqis nam"atappe issoy kumeththa mayo mayidi banta woga bonchisiza maydda issoy boththa waraqata woththishshe des

Qoodanka daro asayi issi keeththan kumeththa banta maya zo'o malo'ara deya maya ma'idi ubbaykka uttidi isgidi hayzishe de'oosona.

qoodanka daro asay beettees entefekka issoy sintha baggan tish gidi beettees ikka qasse ba woga qoncuseya kumetha ba mayoa ma7idi hayzishe de'ees

Gita lo'ya keetha gidin qodaan darro asatti eqidossona entta sinthnkka xarphezza bolla abebaykka dees maxxafetikka dorretidi maaran de'ssona.

Qodanika daro asay shiqidi isipe eqidosona henitape ushach baganika kethay betes hadirisa bagan kethay betes guyaraka qas cililo hayithara de'eya mithay betes

Qohodankka daro asay eqqidosona; inthe giddope issi donzza aaway keeththaa penggiya doyishe de7ees; a guyenkka qeeri na7ay issoy eqqis.

Malara kehidi lo'iya keeththay dees. Giddonka qas poo'iya poo'oy dees. Matarakka qas abebati deetes. Giddonka qas oydey uttis. Kawa waanna keeththe giya xuufey dees.

Gita wolqama keeththay kehidi lo7eyssi beettees matarakka qas issi bitaney hamutishe dees iyaappeka sintha baggara keeththay beettees keeththa achchanka.

Guyaraka kehi daro keethati cugan c'ugan uttidi de'osona.sintharaka qasi oggey dees. Oggiyaraka qasi asay hamutishe de'osona.

nam7u asaykka eqqidi hayzosonna guyarakka keeththati de7eyssati beettosona keeththa achanka cillo maatay deeggati beettosona

walqama keexaykka keexettishi dees matanka kaametikka eqqidosona ha baggara qass iitidi beettiya biitta giddon deya iita iitan bayetai beettewosona

nam7u wolqama keeththati beettosona issoy koyro waanidi deyakko nam7anthoy qass oosettidi wuridi lo7ega bessis matarakka asay hamuttees

Wolqama kethay kexetidi betes a sinthanka nam'u kameti eqidi de'iyas betes qase abebatika diyasati bettes.ogeyka bettes.

Keehidi lo'eya gita keeththay beettis he keeththa giddonka oydeti daraphezati abeebati keehidi lo'eyabati biettessona.

Qoodanka daro asay eqqidossona issife intafe qass issoy kushe ude denthidi haasayishe dees matarakka qas kaameti eqqidossona

Qoodanka daro asati issife shiiqi eqqidi cugan wolira haasayosona intika qasse woli xeellishe de'oosona.

issi keeththa giddonka qoodan oyddu asati kumetha banta maya ma7idi eqqidi wolira issife haasayishe de7oosona inta guyanka keeththa penge duoya dees

Issi ketha gidonka qodan na'mu asati eqidosona mataraka qasi oyidey deyis betes issoy hasayade kushay denthidi hasayade issoy qasi esgidi eay si'she des

issi keeththa giddon qoodanka oyddo asati beettosona intika qasse woli baynta oosa oosoa bessishe de7oosona inta guyarakka keeththay beettees

qoodanka issi bitaney eqqis ya sinthanka mayketi daruti shiiqidosona guyarakka qassi misileti beettishe de'ees

Qoodanka daro asay shiiqidi oydeyan uttidosona inta giddonka qasse issoy bitaniyey dendi eqqidi haasayishe de'oos i qass haasayade inti ubbay siyosona.

sintharakka nam7o asay zo7o shurabeya ma7idi booththa misiley deya waraqateya oyqqidi boosona guyarakka keehi daro asay entana kaallishede

keeththa giddan nam'as gididi uttidosona issoy qas kushe denthidi miicees issoyka kushen kokka philqaxiya oyqqidi miicees xarapheeza bollaka mobayley siney beettes

malarakka lo7eya keeththa giddon qoodan daro asaykka eqqidi walira haasayo sona qofa wolis shaaketide de7osona qoodheyanka qasse mala lo7o sharbiya qaches

Qoodanka nam'u asay beettees issiyakka macien issoyka attumay eqqidosona attumay maces kushen oyqqidi immishe dees matanka qass algay qeerinayti kaa'eya ka'oa iqay dees

guyarakka keeththay beette sinthara qas qoodanka hosipun asati eqqidosona keeththa guyarakka qas mithay mitha ayfe deyssati beettishe deossona

issi macasiya oyden uttada beettawus yakka kushen hayllandiyara haaththa oyqada ha simma miicashe ba suutha issi kushappe immawus iiguyarakka kaamey beettees

qoodanka nam'u asay uttidi issife wolira haasayishe de'oosona inta guyarakka keehidi lo'eya cililo maata abebaykka beettees he abeeba guyarakka keeththati beettosona

Qoodankka heezzu asati de7iyayssati betosona. Enttappekka qa nam7ati uttidosona. Issoy eqidi issuwas kushiya be7ishshe de7es.

Qoodankka nam'u asay bettes issoykka qase kareththa may'o may'ifii uuttis he sinththa baggara oosa qonccisiya booththa may'idi uuttidii aara hassayes

Keeththay beettees keeththa giddonka dumma dumma ase godheya miisheti beettes he keeththa giddonka issi bitane ba oosa qoncisay maya ma7idi heqqidi miicishe dees.

suutha ekkidayssa shiishidi issi suutha iqan gelsi wooththis he suutha bollaka qass misiley xaafettidi dees ikka qas hinte suutha oychoos yaagiyaba

qoodanka daro asay beettosona intapekka qasse sinthara dondza ayuti uttidosona inta ayfe akka qasse booththa bayara kammidosona sintharakaqa intena akameysi dee

sintharakka ollay beettees biittay kumonnasoy matanka qas keeththay beettees keeththa bollaka daro iqati qasheti qashetidi bollan de7egi beettes giddonka nam7u asati eqqis

mela denba ogey beettees ogeyappe sintha baggarakka keeththati keexxettideyssati beettosonna keeththa archanka cililo mala ara deya mithati beetteosona

Issi mabiraate shiishi oykqidi immiya iqay deees ya bollaka shuboti daro woxxareti woxaretidi uttidosona guye baggarakka qasse maatay mithay beettees.

dereya bollakka keydi daro asati ooththishe doossona wolera maadettidi sintha baggarakka ubbay hokkidi biitta bookkey dees qasse akafarakka biitta denthey de7eyosona

Qodanka daro asay shiqidi uthidosona sintan bagaraka nam'u asati banta woga qonc'isiya banta mayuwa ma'idi qodhiyan xaxidi uthidosona.

giddoarakka oge beettees ushachcha bagganka wolqama mithati de'agi beettees addirsa baggarakka wolqama keeththay deeygi beettees matanka qas maatay deeygi beettees

Sinthara mela denba ogey beettees eappeqa guya baggara keehi daro keeththati wolqamati beettosona giddonka qass maatati de7osona.

ogey beettees ogiya matanka dr isayaasa giddotho kilnike oosoka duomida yaagiya xuufeykka beettees qass issi bitanekka eqqidayssi beettees

Qoodanka daro asay keydi katama giddon deya buuriya pittishe de7oosona nam'atikka qass olla giddofe buuriya shiishidi doosona.

Ushacha bagankka c'lilo matay de'iyage betes hadirsa bagankka c'lilo mati diyayti betes mata achankka kethay diyayti betes gidon qase ogey des he ogiyaraka asati hamutishe de'osona.

Qodanikka daro asayi issippe kehiddi ogiyara kushshenni qeri naa qonccissiya missileyi diyagga oyikkidi ogiyara hamutishshe bosona .initappekka hadirssa bagara keththayi betees.

Issi ketha gidon qodankka oydu atuma asati de'iyasati betosona entapekka qase hedzati issi bitanyias imishe dosona eikka kushiya micidi ekkese

Qoodanka nam'u asay issipe gididi ogiya pittidi giigisishe de'osona. Enta matara issoy issoy hametidi aadhes. Guyaraka qasse keethay beetees.

qoodanka daro asay dereya bolla keydi issifetethan ooththishe doosona entafe qas sintha baggara deyssati bookkees biitta qas dentheyosona

ogee deette he7ogiyanka qasi hissi kaamen ogeya giigiseti ogeya giigisosi bodhete gaaten qassi firizaarakka gobba kaamen inssode godo gagan lelete

qoodanka daro asati issife shiiqidi eqqidosona inte giddonka qass issippe basosa ooththidayssa bessees intika eqqidi ya oosa xeellosona

issi keeththa giddon qoodanka daro asay uttidosona intafe issoy issoy xaafees banta kushen oyqqida dawutaren issoy issoy ezgidi hayzishe de'oosona

Nam7u asaykka beettes eeshoda eqqidi issoy attuma issoy maci kusheya denthidi wolikka mandishe de7oosona giddonka qas maykey eqqis matarakka oydeti beettees.

keeththa giddon dharaphezay beettees aa bollaka misileti qoodan heedzdzati de'oosona matarakka waraqati shiishidi uttis guyanka oydey beettees

Issi bitaney maykey oyqqidi eqqis ba woga bonchisiya kumeththa moya ma'idi haasayees sintharakka i haasayana mela daro mayketi awushiiqidossona.

guyarakka oydeti beettees qassekanka qooda nam7u bayndira misileykka beettees sinthan qass nam7u asay eqqidi malara lo7eya daabba nam7a kessi qanxishe deyoosona

Keehidi lo7iya issi gatta keethi diyara beettaws. He gatta keethe penggeerakka hokkidi hokkidi asati gelishe de7oosona.qassi guye baggarakka mithay keehi lo7e cililo malaara deegati beette.

Issi Keethiya beetawus. Keethe maskotiya beetawus. Maskote bollaka attuma shempo keethi yaagiya xuufeynne issi paydoy de'iyara beetawus.

Qoodanka daro asay issi keeththan oyde bolla uttidosona entafeka qassi nam'ati banta woga qunccisiya mayuwa ma'idi uttidosona hayzishe dees.

Issi cugan ciqid asat buurata shiishid athishe de'osona, mataraka qase issi qer Naya ba borsa ba'ada bawus , enta matanka kamey eqis.

Daro asati ogiyan eqqidosona. Entapeka qasi issoti issoti ogiya pittosona. Buuriyakka shiishosona. Issoti issoti qasi hamuttishe de'oosona.

Qoodanka daro asay banta oosa ooththega qonciseya kumeththa moya ma'idi keydi ogiya pittishe issoy issoy bookkishe maata denthishe deyoossona

Qodanka daro asati issippe kezidi issipetethani ogiya pitiyayisi betesi , inta guyiyanka qase keehid lo'iya cililo malara de'iya methati betosona.

Qoodanka daro asay issife ke7idi ogeya pittidi buuriyakka shiishe she doossona intafe qass issoti issoti misiliya kushen oyqqidi eqqidossona.

ogiyan ke7idi oosa ooththiya oosanchosi banta ooso qoncisiya maya kumetha ma7idi shiishidi buuriya pittishe dossona intafekka qass issoti kaamiya bolla eqqidoso

qoodanka daro asay ogeyan beettees entafe qass issoti issoti ogeya pittishe doossona hankogati qasse hamuttishe de'osona

qoodanka daro asay issi keeththe giddon uttidosona sintharakka qas nam7u asatikka uttidosona bollanka qasse godanka deiya xuufiya xeellisheda

qoodanka laapun asati eqqidosona enta guyarakka qas misiley beettees issoy issoy miicees issoy issoy kushiya yiicidi eqqidosona

Giddon issi misiley beettees misiliya bollakka qase qoodan oyddu mala ashangulute siiley dees qommoraka qas payday neessa yaagiya xuufey deeyssi beettees.

Qoodanka daro asay maarara eqqidosona enta sinthanka bandira misiley beettees matanka qassi keeththay dooyettidi de'iyassi beettees.

Misiley beettees misiliya bollaka issi baggara banatetha qonciseya matawaqay dees issi bagganka qasse mobayley dees.

Qodanka daro asay ogara hamutishe dees. Enta guyaraka kaameyka dees ka miya guyaraka ogeti de'osona

Malayi kehidi lo'iya oggeyi bettes oggiya giddoraka qodan daro asayi hamuttishe doosona enttappe guyiya bagaraka issi kammeyi eqqis kamiyappe guyiya baggaraka daro qodan bandirati eqqidosona.

issi bitaney dumma ke7i eqqidi haasayanawu maykey sinthan ea7u besseyssi beettees he guyarakka qass qoodan daro asay beettosunna

Kehidi loiya keeththa gidon oyidetika deasi qasi maran maran daro asati eqidosona ente sintanika issi bitane eqidi hasayes entika ezigidi siyosona.

qoodanka nam7u macasay eqqidosona inta guyarakka bayndira misiley dees issiya qass issees immeede ekkashe sinthe xeellosona nam7atikka

Guyara bayndira misiley beettees sinthanka qass nam'u asay uttidi haasayosunna issoyka qass ba oyqqida labtoppiya xeellishe dees issoy qass sintha xeellidi miicana aees

qoodanka daro asay shiiqidi eqqidosona intafekka qass issoti issoti uttidosona issoti issoti hamuttosona baggati qas banta woga qoncisaya maya ma7idosona inta giddofe issoy yiidi saro taa immees

qoodanka daro asay issife shiiqidi de7osona intafekaqa sintha bakkara qoodan hospun asati shiiqidi issife wolira daabbuwa qanxishe miici ufayetishe de7osona

qoodanka daro asay deees inta giddonka qass woga bonchisiya baynta komeththa moya ma7idi uttidayssati de7oosona matarakka eqqidosona issiya qass eqqada haasayashe dawus mayke oyqqada

ogey boyettes he ogiyanka kaameyo eqqis qoodanka daro asati eqqidosona sintha baggarakka qoodan heedzdzu asay banta ooso qonciseya kumeththa maama7idi yuuyi yuyidi xeellosona

qoodankka nam'u asati oydden uttidoosona entafekka issoy ba wogga qoncisiya maya ma'idi uttis nam'atikka qasse siinththe xeellossona

Issi bitaneykka ba woga qoncisiya kumetha maya ma7idi eqqis ya guyerakka qasse qoodan daro asati de7eyssati beettosunna intafeka guye baggara keeththay bee'a.

Issi bitaneyka kumeta ba ma'uwa ma'idi utidi hasa'ishe dees a guyeraka qase bandira missle betishe dees ika qasi issi kushiya dentidi hasayes.

qoodanka hospun asati eqqidosona sinthara qas ushshay miyakathay ubbay shiiqis guyarakka qas punay qashettidi deees ubbaykka eqqidi

Qoodanka oyddu asay eqqidosona issoy issoy wolis imeeda azin kushe akka besse gati de oosona ekkanawu matarakka qas cililo maatara deya mithay beettes intafe guyanka keeththati deyigati beettes.

Sintha baggaraka issi bitaney eqqis iyaappe guyanka kaamey dees kaamiya bollanka nam'u asati eqqidi shuba qachishe de'osuna giigissishe

Issi keeththa giddon daro asaykka shiiqidi de'oosona intika qasse kumetha may'a ma'idi wolira haasayoosona issoy issoy qasse kushea denthi baqqosona.

Qoodanka uddufun asati issife eqqidosona intika qasse ubbay wolira kusheya oyqettidi giddon warqatey deessishin ekkana kusheya yeddosona.

Issi matha bolla qodan daro asayi eqidosona kushenka misilera diya woraqata oyikidosona inte guyiyaraka mithathi ci'lilo mathati betees

issi keeththa giddon maarara uttidosona asati inta sinthanka qas miyabay uyaabay shiicidi giigi uttin mishe doosona

Guyera gatta keeththay de'es beettees gatta keeththa pengiyarakka issoy ha ke'ishe dees issoy an uttis sinththarakka qasse heedzdzu asati uttidosona.

Qoodanka daro asay issippe uttidosona entafekka issoti issoti ezzgidi sinthe xeellidi hayzzosona qassi issoti issoti banta mobayliya naaqishe de'osona.

sinthara issi bitaney kishsh gidi beettes eqqidi ikka miicishe dees eguyarakka qas qoo da nam7u asati beettosonna guyarakka qass cililo maatay beettes

qoodanka daro asay beettees sinthara qassi oyddu asati beettosona entika qas wolis immishe de7oosona guyarakka qas keeththati beettees

Qoodanka ichashu asati eqqidi deeyssati beettoson intamatanka qas muuzey qanxeti yidi issi bolla doorettidi deeyss beettees.

Issi keththa gidon qodan daro asay kumeththa mayo mayidi wulera hasayishe dosona inta guyerakka daro asayka daro asay kamera denththishe intena

Qoodanka daro asati shiiqidi issi keeththa giddon eqqidosona intika qass wolira haasayosona issoyka qass matan eqqidi xaafishe deees

qoodanka daro asati issi keeththa giddon eqqidosona intafekka qasse issoy intana bessees intika ezgidi ya si'ishe de'oosona

Issi ketha gidon daro tamareti banta oydiyan oydiyan oydiyan utidonsona . Qas adhid gidon issoy issoy woli simi sim xelosona.

daro asati shiiqidi cugan cugan issifetethan uttidosona inta giddonka issoy dendidi haasayees issoti ssoti qass xaafidi oyqqishe deyoosona

Qoodankka oyddu asathi uththidi banththawu ooththiya oyden uththidi ooththishe doossona; enthapekka guyen misilethi beeththoosona; misiliyankka ethiyo telekoome tele miishshe yaagiya xuufe beeththees.

Qoodanka daro asati shiiqidi cugan cugan uttidosona issife wolira haasayishe de7oosona issoy eqqidi haasayees issoy uttidi xaafees.

Qowadanka daro asay shiiqidi de'oosona intika qass matan otowa medhi ehidagatikka de'espitheyka matan dees kushanka qass otoa oyqqidi eqqidosona.

Qoodanka daro asay eqqidosona issi baggancugan oyddu asay eqqis guyarakka daro asay dees sinthan de issati wolra haasayidi miicishe ufayettishe de7oosona.

Qoodanka daro kaameti beettosona qasse sintharakka daro asay eqqidosona ushachcha bagganka daro asay beettees qommo bagganka zo7o malara deya kaamey beetes.

Poodanka daro qeeri nayti beettosona qass nam7u naytikka hariyu sinthara laaggishe guyan hare bolla uttis guyanka qass keeththati beettosona

Qodanka ichashu asayi de'osona intafekka oyddati uttidi gaazexa nababishe de'osona intafekka qass issoyka eqqidi nababishe dees.

Nam'u baggan kaameti eqqidagati beettosona inta giddonka qass issi kaameyan kumidi asay kaamiyappe karera eqqidayssati beettosonna

Qoodanka daro qeeri nayti keeththan cugan cugan uttidayssi beettes qass sinthara issi astamarey eqqidi bessees.

denban koosiya kaayiya nayti issife shiiqidi koosiya qakkidi wolis immiimi ka ishe de7oosona intika qass tophiya qoncisiya mayo7a ma7i dosona

Issi kehidi lo'ya keththey bettes keththa gidonkka qoodan daaroti shiqqidi de'ossona eenttika issoy issoy booththa mayo mayidossona issoti issoti uttis issoti issoti eqqidossona.

Qoodankka daro asay deriya bolla kiyi eqqidi ufayrhrhidi salo kushe miccidi miiccishe de7oosona; issothi issothikka misiliyaara de7issa miththaara oyqqidosona kushen; enththa guyiyankka keehi lo7iya maathathi beeththoosona.

daro asatikka shiiqidi eqqidosona keehi malalu mala lobbota yuuyi yuuyidi beyoosona matarakka biittay keelettida gi beettees sintharakka shuchchati keelettida keelay beettees

issi issi bootan dereti beettees issi sibootan denbati beettees qas mithati shiiqidi de7ia keeththatikka giddon deyssati beettees maatatikka qasse keehidi lo7ya rcirilo malati deyssati beee

Keehidi lo'eya denbay denbanka qass cililo maatay deyssi beettees issife qass shiiqidi hedenba giddon daro asay de'osonna issoti issoti uttidosona issoti issoti eqqidos.

Qodan daro asay betes intapeka issi bitaney shucha bolla eqidi kushay na'a micidi lothi upayetishe de's initika qa guyara hathay gogega betosona

Issi bithanee thishshi gidi beeththes;ikka qassi ba doonaa dooyidi kushiyan oyqqida haaththaa uyishe de7ees;a guuyaarakka qassi maathathi derethi beeththoosona.

Qoodanka nam'u asati eqqidosonna.entika qassi woli kusha oykidi eqidosona. entape esoy sinthe xeeles,issoy qassi hara soo xeeles. Guyaraka shuchati beetes.

Kehidi lo'ya gaatta keththay deiyasi bettes a sinththaraka qassi cillilo maatati deiyaysati bettes guyyeraka qassi miththatinne saloy bettes.

Qoodankka daro asay kaamiya sinththara shiiqqidi eqqidosona kaameykka guyen eqqis a giddonka qasse aadhdhi aadhdhidi de'iyssattu giddon asati beettosona

Wolqama keeththay de'eyssi beettees he keeththa sinthanka qas qoodan daro asay issife eqqidosona asa sintharakkaqa mala lo7eya denban maatay de7ees.

keehidi lo7eya bessay beettees he bessan qass ogey beettees ogeyappe ushachcha baggara mithati haddirsa baggara mithati beettees sinthara qass topheya yaagiya misileede

Qoodanka nam'u asay uttidosona issiniyaka ha sinthe xeelashe issiniyaka guye xeelashe de'aws. Matanka kameratinne de'osona.

Qoodankka daro asay shiiqidi uttidosona. Entta gaathankka issoy issoy aadhidi eqqidosona . Matankka qorqorora keexetida keeththaykka beetishe de7ees.

Goodanka usuppun asati de7oosonna intafekka qass oyddati issi cugan uttis nam7atikka issi cugan uttis guyarakka qass urqaranne mithara keexettida keeththati beettoos.

Issi ketha gidon qodabka daro asayi utidosona banta kushiyan isoyi isoyi botha woraqata oyiqidi sintha xelishe issiba ekanaton hayizishe de, osona

issi baggan tamareti banta kumeththa may7a ma7idi dawutarakka kushen oyqqidi maaran eqqidosona matanka keeththay dees keeththa matanka daro asati uttidosona

nam7u asay uttidi oosa ooththosona inta guyarakka qasse maarara asay eqqidosona intafe qas issi baggara qorqora keeththay beettishe deees

Qodanka cora asatika marara eqidaysi bettes. intta assa guyiyaraka qassi keththi dizaysi bettes. Keththa gidonka qasi miththi eqidaysi bettes.

Qoodanka daro asay issipe shiiqidi eqqidosona; qassi nam'u asati uttidi xaafishe de'osonna; entta guyereakka qeeri nayti nam'ati eqqidosonna.

Nam;u asati sinthara uttidosona intika qass banta xaafiya eqan oyqqidi xaafishe de7oosona sintharakka qas tamareti kumeththa banta maya ma7idi eqqidosona

Qoodanka daro tamareti banta tamare maya ma7idi eqqidosona inta giddonka issiya issiy qoommaus guyarakka qasse tamare keeththay beettees.

Issi keeththa giddon qoodanka daro asati beettosona intafekka qas issi cugan gididi wolira haasayeyssati xaafeyssati deeygi beettees

Qoodanka heedzdzu asati keehidi lo'iya cililo maata giddon wolera kuwasiya ka'ishe doosona enta guyerakka oydey bettees .

qoodanka daro asay issife woli qoommidi eqqidosana intika qass baynta woytettida woytea qoodheyan ma7idi sinthe oththidi bessishe de7osona issoy issoy ufayettidi miicishe

qoodanka daro asay shiiqidi de'oosona entafekka sinthan koosiya kaiya nayti denban eqqidosona guyarakka qass intena beyana shiiqidi yida gati issoy issoy uttis issoy eqqis

Qoodanka daro asay beettosona entafe issoti issoti uttidosona matanka issoti issoti eqqidosona issoy qasse sa7a denban gulbatidi kusheya ude denthidi miccis.

Kehi lo'izza dembba goddon kuwasse kaiiza naytti issippe shiqiidi uuffa'etishe dossona.

qoodanka daro qeeri nayti eqqidosona inta giddofe issoti issoti banta tamare may7a qoncisiya kumetha mala ma7idi eqqidosona giddonka qa nam7u nayti wolira ka7oosona

Qoodanka daro asay issife shiiqidi uttidosona intika issoy issoy sinthan deya ba xeellishe de'osona inta giddonka qass issoy issoy halaso xeellees.

kareth aazes bootaykka anka qass issi bitaney eqqis ikka qass ba kushea nam7a ude miicidi sinthe xeellidi miicishe de'ees

sintharakka qoodan tammanne heedzdzu nayti shiiqidi eqqidayssati beettosonna intafeka sintha baggara de7eyssati hokkidi baynta gulbata oyqqidos

keehidi lo'iya cililo maatay denban beettes he denba bollaka qas koaseya kaishe de'osona issife nayti he denbafe guyera qass mithati beettos

Keehi lo7iya cililo maatay deya denbay beettes he denbanka qasse kooseya ka7eya nayti issife shiiqidi wolira issoti qoomettis issoti qass kusheya banta bulbatan wothidosna.

Guyarakka salenay deess sintharakka puutto suqqiya liqaqati heedzdzati de7osona issowa bollaraka puuttoy shiiqettidi dees nam7ata bollaka shiiqettisge dees.

nam7u taklologe iqayi de7ees issoyka qas biidoy haa simmis issoykka qass guye simmidi eqqidosuna aybibaykka matan deenna

haythan wothidi siea irpooney deees irpooneye giddon issife hadhphi oyqiya iqaykka dooyettidi uttis irpooneykka nam7ay baggati beettosuna

dhumaykka beettees dhuma giddonka qasse tamay eexxishe deyssi wulqama tamay eexeyssi beettees tamappe qasse issi baggara shaara aaze booththay beette

keeththay beettees he keeththaykka keexxettishe de7iyayssi beettees iza bollaka qassi giddora issi zo7o malara deiya yi qashettidi beettees

tamare miishey beettees ikka ayfe gikko tamare dawutare qoozanka qass oyddati beettosona intika dumma dumma baynta malara deya dawutareti beettees

Issi kaamee beeththees; a giddonkka asathi uththidosona issoykka qassi mekiina penggiya dooyidi keyishee de7es; qassi sa7ankka nam7u asathi eqqidosona.

keehidi lo7iya katamay beettees katama giddonka ogiyara qoodan nam7u asati issoya macasi issoy attuma shin saykeleya laaggidi wolira ufayettishe boosona

qoodanka daro kaameti beettosona kaameta bollaka qass bandira misileti issa issa bolla de7eyssati beettees ogeyanka eqqidosona kaameti

Keehidi lo'iya cililo maatay dees he maata bollanka maarara maarara saykiliya laagiya asay oyqidi uttidosona enta guyyerakka daro asaykka eqqis.

ogey goyeetishe dees he ogiyakka ooththiya kaame yiidi goyees kaameyappe qass addirsa baggarakka mithati dee gati beettees guyerakka qas asati eqqedagati beettees

Daro ooththo immiya kaameti maarara eqqidossona qasse qoddan daaro asayika he kaametta yuyi yuyiddi xellishe de'ossona.

ogiyara wolqama kaameti bishe de7oosona kaamiyappe qass ushachcha baggara keeththati deessi beettees

gita katama giddon kaamey zeetuwara zeetuwara eqqis qoodanka daro kaameti de7oosona inta giddonka qas qoodan keehidi daro asati ogeyara gede ha hamutosona

keehidi lo7eya denbay awuropilane yiidi shempiya bootay beettees danka qas maarara awuropilaneti yiidi eqqidosona

Wolqaama keeththay kihizi lo'iyaage beettes malayka booththa qassi biratatikka holi matan axxaretizagetikka beettosona gidduwarakka qassi eqqidi issi miththa malay beettes.

Gita wolqaama keeththay keexetti deyssi beettees matarakka cililo malara keehidi lo'eya abeebatikka dees giddonka qassi keehidi wogga barey bettishe dees.

ushacha bagganka wolqama keeththay beettes hadirisa bagganka wolqama keeththay beettes guyara qas bazzoy beettes giddonka qas denba biittay beettes tammu pawudokka dees

Gita wolqama keeththay keehidi lo'eyssi beettees iyaappeka qass pengeti pengeti doyetido sona keeththage keeththafe sinthan qasse abebati issife maaran cugan cugan utte.

wolqama keeththati dhoqidi deeggati beettosona intafekka qass ziiqqidi ogey beettees he ogiyarakka kaamey bees qass haddirsa bagganka mithati de7oosona

sintharakka qoodan heedzdzo asay issife gididi wolra haasayooson intafekka qass guyera darokka beettokkona asati de7ooson aggin

qoodanka daro gita keeththati maaran maaran de7eyssati beettosona keeththata achcharakka mithati abeebati deeyssi beettes

issi keeththa giddonka qoodan daro asay maarara eqqis intafe issoy issoy woli qoommidosona issoy issoy qasse eqqidi miicosona

Gita wolqama keeththay keehidi lo7eyssi deeygi beettees ya giddonka qass poo7oy poo7ishe dees matarakka qass dhumidi de7ia dhuma bessay beettees.

Sinththarakka issi bittaney eqqidi sinththa xelles guyyeraka qasse kehidi lo'iya cillilo mala mattatika de'ossona qorqororaka diiretida dirssay bettes.

issi bitaneykka timirtiya wuussidi mayiya may7a ma7idi eqqidi kushenka qase maykeya oyqqidi haasayishe deees essinthanka punati qashettidi qashettidi de7oosona

qoodanka daro tamareti shiiqidi uttidosona kumeththa banta tamari mayo7a ma7idosona matanka qas intena tamarsiya astamareti eqqidi issoy issoy haasayishe de'oosona

Qoodanka daro qeeri tamareti uttidosona nam'atikka qasse oyqidi fidaliya waraqateyara deegga bessees matanka issi macanaya booththa maya ma'ada eqqaso.

qoodanka oyddu asati eqqidosona intika banta timirtiya wursidi ma7iya kumeththa may7a ma7idi eqqidosona guyarakka keeththay beettees matanka maatay beettees

qoodanka usuppun asati beettosuna misiliya bolla entapootoy pootoy bantawu maarara maarara de7oosunna

Issi wolqama keeththay keexettidi deyssi beettees ya matanka qass issi bitaney booththa moya ma'idi eqqis matarakka qas maatay deees.

issi keeththanka daro tamareti shiiqidi uttidosonna issoyka maxaafay doyidi sintha xielles baggatikka kusheya kessidi astamaris malse zaaranawu kesse

maxaafetikka issi bolla shiiqidi maaran maaran doorettidosona guyara sinthanka qassi qoodan heedzdzu asati eqqidosona issuwas qassi maxaafiya immoosona issoy qa matan oyqqidi eqqis

qoodanka daro tamareti banta timirtiya wursidi maiya mayowa kumeththa ma7idi kushenka abeba oyqqidi keehi ufayettidi miicishe ogeyara bishe dewoosona

Issi bitaney tamari wurssida mayuwa mayidi kumeththa mawuwara eqidi kushshen mayikke oykiddi hasayes matankka mayikkey esoyikka eqidi bettes

Wolqama keetha gidon daro asay uthidosona entika kase tamaaridi wursidi mayiyo mayuwa mireqa mayuwa mayidi uthidosona naytika matan de'osona.

Tamaretikka bantta tamareya keeththan uttidosuna. kumeththa bantta tamare mayowa ma7idi issoy issoy qasse kushe denthidi astamares malse zaaranawu kusheya dentheysibeettes.

Daro maxaafati shiiqidi de'oosona e giddonka qasse issi qeeri naiya eqqada kushen mitha oyqada xaafada salilan tamarashida.

tamaretikka bayntawu tamareya keeththan uttidosona qoodanka daro asay yiidi entana biyoosona qofaka intafe ekkosona inta giddofe issoykka timirte ministere branu geette

Qoodankka daro asayi daro asay issippi gididi oyden uttidoosona. Enttappe qasse sintha baggara issoyi denddi eqqidi hasayishe de'eesi. Guyaarakka issoy eqqis. Entappe guuyara kaamey,keethay,miththayi beteesi

issi keeththa giddon daro tamareti banta timirtiya wursidi ma7iya kumeththa maya ma7idi kushenka abey ba oyqqidi uttidi sinthe xeellishe doossona

issi keeththa giddon qoodan daro asay issife uttidi cugancugan haasayishe de7oosonna intafe qass issi bitane eqqidi ba kusheya gede ha ooththidi haasayishe

Issi bitaney kumetha ba miyuwa ma7idi kushinkka badabtara oyqqidi eqqis. Issi kushiya baaga denthidi iyaguyaarakka qassi maatati mithati beettoosona.

wolqama keeththay mala lo'eysi keexettidi wuridi deggi beettees he keeththa penge qasse aadhdhi aadhdhi dooyettidi deegati beettees sintharakka qas maatay deyssi beettes.

Pengey duuyettis pengeyarakka qasse maaran maaran asati gelidi eqqidosona intafekka qasse gelanawu karen eqqidayssati beettosona.

Issi keeththa giddon tamari maxaafati maaran maalan doorettidi xaraphiza bolla deees eta sintharakka qass misileykka xaraphiza bolla micettis.

Ogiyarakka kaameti bishe doosona issoy bishin woga moya ma'ida issoy essidi kaamiya giddon deiyaga haasayisishe deees.

Nshacha bagganka kaamey ogeya bookkishe deees haddirsa bagganka daro asay shiiqidi eqqidosona wolerakka haasayees inta matanka cillo maatay dees

Issi baggarakka kaameti eqqidosona. Issi baggarakka ogee borborettidagi beettees. qassi qoriqoro dirsayikka direttidi de'is beettees matanikka issoy uttis.

kaamey ogeyan bishe eqqis matanka qoodan heedzdzu asay doosona issoy qass woga bonchisiya ba maya kumetha ma'idi hokkidi xeellishe dees

ogey beettees ogeya giddonka qooda daro asay eqqidi issife haasayosonna intafe qa ushachcha baggarakka cililo malay deya bazzoy beettees haddirsa baggarakka cililo malay de'iya bazoy beettees

Ogey beetes ogeyka qase boketodi goigetishe dees he ogaraka qase issi kaamey bishe dees ogappe osha ha baganka hadirsa baganka asati beetetes.

Oosettishe deiya ogey beettees he ogiya giddonka qasse daro asati ooththishe de'osona qa dumma baggara deiya ogiyara kaameykka bishe dees.

guyarakka bazzoy beettees giddonka qas kaamey dees issoyqa bolla salo bishe cuya keseyssi beettishe dees matanka saam biittatikka biratatikka beettes

boochcha malara deegi ashangulutey guyara hayllandeyara haaththay deegga zokkan ba7is sinthanka hamuttanaw geda denthees u7anka barneda wothis

qoodanka heedzdzu asati eqqidosona issoyka intafe guuth haakkidi eqqis nam7atikka woli matan eqqidosona guyarakka qas misileti de7oosona

qohadanka daro keeththati beettosona ushachcha bagganka haddirsa bagganka celilo maatay keehidi lo7he gides giddonka qasse qasheti qasheti uttida birata iqati beetto

daro asati shiiqidi de7oosona inte giddonka qasse issi haaththa pultisiya pultoy dees yanka qasse kushe mecetishe de7oosona ubbatikka

qoodanka daro asay de7eyssi beettees entafe qa issotu issoti haaththa akkidi kushe miicetosona guyarakka qass issotu issoti mobayleya ekkidi denthosona